Iikunino oya simana methimbo lyongaashingeyi oshoka ohatu mono mo iikunomwa mbyoka hayi tu palutha ngaashi omatama, omanyangwa , iikapa noshotuu. Oyi li hayi tu palutha komalutu getu nohayi tupe uundjolowele opo tukale tu na omalutu gapaluka nawa.

Iikulya yoshiwambo mgaashi oshikwiila nasho osha simana. Ohagu longwa miilya yomahangu ngele tatu longekidha oshikwiila ohatu tulamo omahaku goongongo, omagadhi nosuuka. Oshikwiila oshina uundjolowele noonkondo.

Iikulya yo pamuthigululwa kalo gwoshiwambo oyi yasimana mongashingeyi unene tuu iimbombo yomahangu. Ohayi telekelwa aayenda una ngele yeya po. Iimbombo yomahangu ohayi opalele oku telekelwa kekaka loshiwambo, oku telekelwa konyama , oshigali, omagungu noshotu.

Iikwamboga oyili yasimana na oyina uundjolowele. Monkalo yongashingeyi ohatu kala tatu muna nenge ohatu kala tatu longo miikunino. Nenge ohatu longo mo iikwamboga yetu. Mbyoka yili yahi tu palutha onga iikulya. Iikwamboga oya simana oha tu vulu okuyi landitha opo tu mone mo iimaliwa oshowo oku monamo.